Amashuri azokorerwamwo ikibazo c'areta c'abana biga mu mwaka w'icumi na gatatu bavuze ko boja kugitunganya vuba bakahakoropa ndetse bagakuraho n'ibivu bihari kugirango bazoze ku hakorera hasa neza n'ubuyobozi bukaba bwatanze bimwe mu bikoresho bikenewe.

Barasabwa bakaninshi bahawe isoko ryo gukora intebe abana bicarako ko boza bagasigura impamvu bakoze izo batabahaye, kubera abana bahigira ni bato bato usanga badashobora kwandikako ku baumeza babahaye.

Ubushimwe bugizwe n’amakaramu, amavuta n’ibindi bintu, biryohera umunyeshure, nivyo vyahawe abanyeshure batatu bambere bagize neza mu kwitwara neza na cane cane no mu manota. Bakaba bavuga yuko nabandi bobiboneraho kugira ngo baronke ubwo bushimwe.

Abanyagihugu bo mu Cibitoki barashima abantu babazaniye ikibanza co kwicaramwo basoma ibitabo nacane cane ko bibungura ubwenge no kurondera uko bokwiteza imbere kuko ngo abagwiza tunga beshi babishira ngo mu bitabo.

Kubera akomeje kubigwirirana ginshi ry'abantu mu burundi bavuga ko ibibanza vyose bitarimye canke bidateyemwo ikintu na kimwe bazobisubiza leta hama igaheza ikabiha abanyagihugu badafise aho barima.

Abanyeshure bose, barasabwa gutanga amafaranga agera ku bihumbi bibiri, umwe umwe; kugira ngo, bashobore kugura impuzu, bazoza barambara, bahabwa impamyabushobozi; kubera kuja kuzirondera hanze, usanga bariko barinjiza amahera ahandi.

Amashure yigisha bibiriya yo m,uburundi arasaba abavyeyi bagifise abana batobato ko boza barabarungika kugirango bashobore kwiga umusomyi nacanecane ko bibafasha mubuzima bwa misi yose no kwishure bakaba baca bafita indero nziza

Ubuyobozi bw'amashure burasaba gutunganya iyo mahiganwa hagati y'abakobwa n'abahungu na canecane mu mikino y'imipira y'amaboko na y'amaguru, bakavuga ko ivyo baza barabibonamwo ingabire nyinshi ziba zihishije mu banyeshure na canecane ko ubuye ari vyo bibatunga.

Abanyeshure barushije abandi mu gukina neza no mu kwigenza mu kibuga, baronse impamyabushobozi, hama bararungika hanze y'Igihugu, kugira bashobore kunonosora uwo mukino, n'ibindi bijanye kugira baze kwigisha neza abandi.

Ibibanza vyose vyose kudandarizamwo, ivy'ubunywero na cane cane, birasaba ko boza barubaka ibibanza vy'aho abana bashobora gukinira, kubera ko iyo bari hagati mubantu bashobora kubiba, canke ko hamaze iminsi hibonekeza abaza barabatwara.

Abanyeshuri biga kw'ishure rikuru ry'imutumba bahamagawe ku musi wa gatanu ko bogenda gukorera amasuku, kuko abari basanzwe bayakora babirukanye ku mvo z' uko ata amafaranga bariko barabona yo kuja barabariha.

Umwanda, ukomeje kwibonekeza, ku mashure mato mato, y’i Musinzira, bavuga ko, uterwa n’abanyeshure, baza kuhakinira; bakaca, bahasiga ibintu, canke bakaharira, ntibahakore; bakaba, bavuga ko, uwuzosubira kuja mw'ico kibuga, azogenda, akuye ivyo yahashize.

Icirwa c'ibiharuro n'ico ubuhinga ngo kigiye gutezwa imbere cane, kubera ko kizanira akarusho abanyeshure na canecane mu dukorwa twa misi yose bakora iyo batashe, kuko bamwe biyungunganya mu kurondera udufaranga hamwe n'itundi tuntu tuba dukenewe.

Amafaranga yagiye aratozwa mu banyagihugu kugira ngo bashobure kubaka ibibanza ratiro ayasigaye bace bayubakishamwo ibikinisho vyo mupira w'amaboko kugira ngo abana mu buruhuko baronka aho baza baracimira.

Ibibanza vyose bifise amazu y'uburaro bakotesha barasabwa gushiraho ibibanza vyaho abana baje kuharara bashobora gukinira kuko usanga babuze ibikorwa bahakorera na cane cane ko bokwubaka nivyo kwoga kugira ngo bibafashe.

Amafaranga yatanzwe kugira yubake aho banonorera imitsi, n'ihiganwa mpuzamakungu, ubuye ico kibuga batanguye kukirangiza bakaba bariko barasiga amabara hagati, aho umwe wese azoca mu kwiruka. Bikazoca binjiza amafaranga menshi. .

Abavyeyi, abajejw'umutekano ,abanyeshure, ndetse n'abantu bagiye barasohoka ku masgure yegereye imutumba, bararondeye ikibanza kugirango bashiremwo ibikoresho nyabwonko abana bazoze barifashisha, n'abandi bantu bakuze mukurondera ubumenyi.

Mu ndwi iza ni ho hari ihiganwa ryo kwiruka rizohuza abana biga mu mashure y'intango uno musi bamwe bamwe bakaba bahuriye ku kibuga bazokwirukirako kugira bashobore kwimenyereza bakaba bari kumwe n'abamenyereza babo.

Hari umunyagihugu yitanze arubaka inyubakwa yo kuza arakira abana bari muburuhuko, abigisha ibikorwa birenze, nacane cane birya vyo murugo, akavuga ko bamwe baguma ku mboneshakure, abandi nabo bakaja mubiyayuramutwe, bashobora kwiga nko guteka.

Ubuzu bwa si ubumwe bahora bidogako busa nabi na canecane kobunuka uwuye haraje itegeko ryuko bazoza barashiraho umukozi azarabikurikirana ubuye hakaba aha mawota neza, kandi n'uwo mukozi akaba ari umwana mwiza.

Guhera ku musi wejo umunyeshure wese asabwa kuzayizaniye ibikoresho vyiwe ivyo guharura n'ibindi vyo gucapa kugira ngo bubahirize umwanya wo kwiga, kuko kenshi usanga isaha iheze batahejeje kwiga, kubera bariko baratiratira.

Imeza, zahawe abanyeshure, ntibazishimye, kubera ngo ni ndende, gusumba uko baba bareha; bikaba, bibagora kwandikirako, na cane cane ko, intebe nazo, ari ngufiya cane; basaba ko, bobaronderera izindi, canke bakarondera uburyo, bozigabanya.

Ububiko bw'ibitabo bwo mugisagara ca Bujumbura, barashima ko kw'ishure rya Musinzìra, hibonekeje uburyo bushasha bashobora kubikoramwo, n'abandi bo kuyandi mashure ngo barasabwa kuja baragendayo, ariko bakaja baravuga impamvu baje gusoma.

Abanyeshure ko bagiye kuja mu buruhuko bamwe bamwe baratanguwe kuza baritunganya kugira ngo bazoshobore kwakira abobana narirya ko benshi bace baguma muhira baraba imbonesha kure abandi bakaja mu biyoyara mutwe, bavuga ko bazosha baza bige bibiriya.

Abanyeshure bahora babura ukungene biga batashe bavuze ko umwe wese azotanga aho asanzwaba kugira ngo baba kwegera amatara aho bidakundana aho bazobaha ay izuba kugira ngo abasahirize mu gusubiramwo ivyigwa.

Abahungu barasabwa kugira isuku cane cane mu buzu bwasi ugumwe bajamwo, kubera ko iyo umwe avuyeyo ntasuka y'amazi n'uwundi ukaca usangayavyibagiye gutyo n'ubayanyoye inzoga hagaco hatuma haboneka nabi, kandi hamota nabi.

Amazu apangishijwe arasabwa ko ubuzu bwa si ugumwe buri mu mazu boza barabukora neza na canecane ko abapangayi babufata nabwe asanga ivyuma bimwe bimwe vyarapfuye, ariko ntibigeze babisubiriza bakacaba barihisha amahera menshi.

Abanyamitahe, baragiye hamwe, bo mu gihugu c'Uburundi, barashinga ibitaro, bizoza birakira, abantu bahora baja, kwivuriza, ingwara zimwe zimwe, hanze y'igihugu; bakaba, bazoca bazana abaganga, babinonosoye, kugira ngo, bashobore gukurikirana izo ngwara.

Kubera ko, amashure yigenga, yakira abana bakeya, biribonekeza ko, abo bana, baba bafise ubwenge, gusumba abana, bo mu mashure ya leta; kubera, umwarimu, arashobora, kuvugana n'umwe umwe, akamenya ikibazo afise; akaza arabafasha, bivanye n'uko baba bamerewe.

Isuku rike rirangwa mu buzu bwa sugumwe bwo mu mazu ngo n'ikimwe gitera ingwara zo kuvomisa no gucibwamwo abana ngo boza baragerageza ku rondera imiti yo gupompa ku girango izo ngwara ntizikomeze kwiha intumbi.

Ibiro vy'umukuru w'igihugu vyatangajeko bizotanga imfashanyo yaho bashobora kubika ibitabo n'ibindi vyo gusoma kugira ngo abanyeshure bakomeze kwiteza imbere na canecane ko abagwizatunga benshi bashira ivyo bakoze mu bitabo.

Hari ibikoresho bimwe bimwe umunyeshure wese igibiharuro ategerezwa kugenda kw'ishure ajanye, ariko bamwe bamwe bavuga mu banyeshure ko babuze amafaranga yo kubigura bazoja baratizanya, ariko ivyo ubuyobozi bwaravyanse bavuga ko bategerezwa kuba bafise ivyabo.

Muntu mbere yo gukingira amashure yabo babwiye abana bahora baja gukinira inyuma y'amashure ko bogenda batunganije ivyo baba bahasize bakabikuraho na canecane imisigati babariye canke iyindi myanda yose ibiri hari.

Abakanishi b'amatara barasaba abajejwe umutekano hamwe no mu gisagara ca bujumbura kubo bavugira ku kibazo baguma bahura, kuko baguma bahisha ivyuma vyabo ibindi bikononekara rero kuguma bagura basubiriza bibatware uburyo bwinshi.

Ibigura vyera bazanye mu mashure, bikomeye guteza ibibazo kubera ko abanyeshure ngo batabona ivyo umwigisha aba ariko arandika. Bagasaba ko babasubirizaho bimwe vyirabura, kubera ko n'umuntu aba yicaye inyuma arabona ivyo uba wanditse.

Barashima ingingo yafashwe yo kongera ku gurura imipaka hagati y'igihugu cu Burundi nicu Rwanda kuberko ubuye bamwe bahora badndaza abandi bakora ivyo kwiyunguruza bazohronkera akoyoko kuko bahora bariha amahera meshi cane.

Abanyeshure bose biga ibiharuro, barasabwa gutonda kw'ishure bazanye ivyo bakoresha, kubera har'aho bata umwanya bagiye muyandi mashure kubitira, ugasanga birateye ingorane, uwo babitiye akavuga ko bamusubije ibidakwiye.

Uno musi niho hugururwa ikibanza co gucapa na canecane ku buryo bwa none bamwe bamwe bakaba bavuga ko bashimye iyo ngingo kuberako igiye kworohereza abanyempano baguma bavuka hirya no hino bakaba ku mugoroba baza kwigira aho hantu.

Ikibanza gisomerwamwo ibitabo ngo ntamatara ahari akwiye kubera ko iyo wicaye atakintu na kimwe ubona. Bakaba basaba ko bosubiriza ayo matara canke bakarondera ubundi buryo babikoramwo kugira borohezanye.

Igisata c'inkino n'imico kama, bakomeje kurondera ibibanza boshiramwo ivyo gukiniramwo, na cane cane mu buruhuko kuko abana usanga bari muma ligala, abandi bari ku mboneshakure.

Umupira w'amaguru ukomeje gukundwa n'abakuru na batoya aho usanga nkasa cenda y'ijoro bavyuka kuja kuraba nguyo mupira . Bababajije impamvu bavugako ukunda ikintu ucihebera ariko ugasanga bamwe bamwe itiro rirabishe iyo bukeye .

Hatanzwe imipira yo gukina nacane cane abanyeshuri ariko barakurikirana icirwa co gukina umupira w'amaguru bamwe batanu bambere baciye barungikwa mu gisagara ca Bujumbura kigirango banonosore ico cirwa hama begende bigishe abandi.

Mu ndwiza ni yo hatunganijwe umukino uhereze umwaka w'ishure abazokina bakaba bahawe imyambaro myiza cane yatanzwe n'inshira hamwe ry'umukino w'amaguru rero bakavuga ko izo mpuze ubo zifata neza, kubera mu mwaka uza badashobora kurunka izindi.

Abanyeshure, abavyeyi, abarezi hamwe n'indongozi ngo zisabwa kuza ziratanga udufaranga dukeduke kugirango baze barasanura amashure bigako kuko ngo Leta ntavyo yoshobora yonyene idafahswe mu mugongo.

Hatanzwe imfashanyo vy'ibitabo kugira ngo abanyeshure baje barandika ikiranga misi c'imisi bariko n'ukungene boja barivugana biciye mu nyandiko kugira bagwize impano zo kwandika no gusoma ku mashure yose y'igihugu.

Haratanzwe icegeranyo c'ibikoresho vyose, umunyeshure wese ategerezwa gutondana mu mwaka uza w'ishure, ariko abavyeyi babuze k'ivyo bintu vyose barashobora kuronka uburyo bwo kubigura, na cane cane ko ico kiringo bazoba bafise ibintu vyinshi bagurira abanyeshure.

Haribatswe ikibanza kininiya co kubikamwo ibikoresho vy'abarimu aho bari baragumye batabaza ko buhabwa ico kibanza, kubera ko wasanga ibikoresho n'amabuye vyose biba hamwe rero ubuye hakaba hateye igomwe.

Umunyeshure wa ntaho nikora wese, ngo azoza arahabwa amakaye atanu ngo n'amakaramu atandatu, ariko ivyo ngo ntibikwiye kubera ko hari n'ibindi bakenera, na cane cane nko gufungura n'ibindi bitunganya umubiri wabo.

Ibibanza bitandatu ni vyo vyashoboye kubakwa mu gisagara ca bujumbura aho abana bashobora kuza barakinira mu buruhuko imipira y'amaboko n'iy'amaguru bakaba basaba abavyeyi kuza barabatunganya mu bana babo mu kuva muhira kugira ngo ntibaze bararwana bahashitse.

Umunyeshuri wese arasabwa kuzaratondekesha ibintu bishanye no kwiga na canecane yibagiye mu mabara bara guca ibikoresho bishobora kubasahiriza bakaba bavuga ko bamwe bamweatavye bafise, ariko borondere uburyo bwo gushobora kubironka.

Aho bari baridogeyeko ikibuga co gukina umupira w'amaboko cononekaye baragisubiyemo, ariko n'ubundi ntivyabashimishije, kubera ko bariko barasaba ko bobubakira mu kibanza bashobora kwicara abandi bagahasakara.

Abavyeyi barereye ku masomero amwamweyonga mu gisagara ca bujumbura barasabweko umwe wese batanga ibihumbi mu mirongo itanu kugira bashobore kubaka aho abana bashobora gukinira na canecane ko ivyo baza barakina na vyo bibungura mu mutwe.

Haratanzwe ku bavyeyi bose bo mugisagara ca bujumbura, uburyo bwo kwihisha abana babo kugirango ntibagume bari ku mboneshakure ,canke ibindi ibintu vyose vyotuma basamara ,ubu rero bakaba bavuga ko bazoza baratangura amashure bazi bimwe bimwe.

Ishirahamwe ryatsindiye gukora amakaye yo ku mashure mato matona yisumbuye ngo yabahaye ayatamara imisi na kabiri kuberako iyo uyifashe mu ntoki ic itabagurika izindi na zo zigavamwo intsinga.

Ubuyobozi bw'amashure yisumbuye na matomato, arahamagara abantu bafise amashure y'abana bimenyereza ko hari ibikoresho bategerezwa kuba bafise, na cane cane ko, iyo bari muhira basanga bariko baraba imboneshakure.

Ibibanza vy'isomero, biri hejuru, ntibiriko birorohereza, abanyeshure bagendana ubumuga; kuko bavuga ko, baca bagora abandi, kugira bashobore, kubasunika; bagasaba, ibisata barimwo, ko boza barabishira hasi, kugira ngo, boroherezwe.

Abanyeshure, barasabwe kunuma, mu gihe bashitse mu kibanza, abantu basomeramwo ibitabo; kuko benshi, usanga biriko birabasamaza, abandi, bikaca bibatakarisha ubwenge; kuko bamwe, bagenda, batagiye gusoma, ariko, bagiye gutera induru.

Urukino rw'intubo rukomeje guteza imbere abanyagihugu barushizemwo amafaranga kugira ngo biyugunganye bakaba bavuga ko bamwe bamwe barukunda, kuko bahora barubona kumubonesha kure kugira ngo bashobore kuba bo zikina.

Abanyeshure bagendana ubumuga na cane cane barya bagira kubukinga barasba ko boza baroroherezwa kubera hari ivyo baba bakeneye biri ku mashure ari hejuru kandi bataza bararonka abantu babafasha kwurira bakabubakira aho bashobora guca .

Ibikoresho nyabonko vyahawe amashuru bimwe bimwe biri ko birasaza ibindi na vyo bakavuga ko ari vya kera, ariko bakavuga ko boba barakoresha ivyo ko ni ukubironka ari fashanyo bahawe atari ivyo bashoboye kwigurira bakaba bavuga ko bazoterera kugira abaguri bindi.

Kw’ishure rya Mutanga, bararonkejwe ibitabo; bisigura ko, abanyeshure, ubu, bagiye kworoherezwa, kubera ko, bashobora kuzoza barabitahana, kwigira muhira, ndetse n'abavyeyi, bakaza barabafasha, gusubiramwo ivyo babonye mw'ishure.

K'umunsi wa gatanu niho hatangwa ibikoresho vyo gusoma na canecane ko abanyeshure baguma basaba ibitabo, kugirango bishobore kubungura ubwenge n'ukurondeza ubundi bumenyi batahora bafise.

bari barifuje kensgi gashoboka kugira babazanire ibikoresho kugirango ivyo baronka mumashure bakandika bashobore kuba bobikorako mukuvyiga ariko bakaba babazaniye umuntu ahagaze bakaba babitinye benshi

Uno musi abanyeshuri bari mu karuhuko barashima ingene umugambi wa leta wo kuguma ubigisha ingene bo kwitwararika ivyirwa vyabo na canecane kwak bakiri batoya hakuja gukina imipira canke bakisanga mu vyo ikunywa ibiyayura mutwe baba bari mu kwiga.

Ku musi wejo ni ho hatunganywa ngene abanyeshure bashoboye gutora uburyo bw'imiti uvura marariya bakababarerekanye ingene batoye iyo ngingo kugira ngo bashobore kubishikiriza leta ibafashe kurondera uburyo bwo kubishira mu banyagihugu.

Ububiko bw'imiti y'ibitungwa, bukomeje kononekara, kubera ko amatara aguma acika, bakaba basaba ko abajejwe ivyo, bobazanira umuyagankuba bakaba banasaba yuko abajejwe gupima boza bagapima ningonga ko atayapfuye.

Harabonetse umudurumbanyo w'abanyeshure babiri bagwanye ndetse umwe akaba ari mu bitaro uwundi nawe yaragwaye cane kuberako bapfuye imashine zoguharura ngumwe yatoye ibi uwundi yatoye ibi ariko bananiza guhuza hama baca baragwana.

Ikibanza, abakanishi b'amatara bigiramwo, baravuga ko, batoroherejwe, na cane cane ko, amatara aguma agenda; bakaba basaba ko, boza barahabwa amatara, kuko bimwe bimwe, mu bikoresho, vyatanguye kwononekara, bimwe bipfa, ibindi, batazi ingene vyazimye.

Abanyeshuri biga ivy'ubuganga n'ivy'uburimyi ,baronkejwe ibikoresho bituma bibasahiriza mukwiga, na cane cane ko bahora bafata ivyo mwikaye gusa, ariko ubuye bakazoza baragenda kuraba kuraba ukugene bikorwa.

Ububiko bw’imiti y’ibitungwa niy’abantu bukomeje kurazw’ishinga nabanyagihugu kuberako bibikwa hamwe, bakaba barasavye ko bobashikiriza ikindi kibanza co kubibikamwo ariko ababijejwe ngo baguma bica amatwi ntaco babivugako.

Ubu abanyeshure biga ivy'ubuhinga, bigiye kuborohereza kubera, barabazaniye ivyuma bigirako, nacane cane qbavuza ingoma canke abavuza imyironge, bakaba bashima ico gikorwa c'ukungene bafashwe neza, bakanabiyumvirako.

Barasabwa gutandukanya ububiko bw'ibinini n'ububiko bw'imiti y'amazi kuberako ivyo ngo bidashobora kubikwa hamwe, kandi kimweco gishobora konona ikindi, ariko bakavuga ko bafise ikibanza gitoya ata handi boronka.

Ikibanza abaganga bahuriramwo kugira ngo bashobore kuba botunganya imiti gikomeje kugira ikibazo c'amatara bagaba bashabako bo kutunganirizwa n'ingonga kuberako hari vyinshi bipfa ibindi na vyo bakabita ugasanga bariko barahomba.

Abanyeshure bagiye barasohoka ku mashure ya Musinzira, baritororokanije kugira ngo bashobore kuba bogura ibikoresho bisahiriza iryo shure, na cane cane ibitabo, bakaba babishima abarezi ubwo bwitange butaboneka ahantu hose.

abanyeshuri barasaba ubuyobozi ko boshiraho intsinga zica hejuru kubera izica hasi zikomeza kwiha intumbi ugasanga abana bazihonyoye abandi bazisutseko amazi hirya yejo harabaye ihungabana bamwe basanze baziguyeko.

Hatanzwe imfashanyo, z'ibihumbi amajana atandatu y'ibitabo, kugira ngo abana,l bashobore kuza bariyungura, ubwenge mu gusoma; na cane cane ko, bahamagarwa, ku munsi wa gatandatu, isa z'umunani, kugira bagende, bahabwe inyigisho z'ingene basoma ibitabo.

Uno musi abashaka kwijira mugisirikare niho bakoze imyimenyerezo yanyuma aho bagiye kwinonora imitsi, bamwe bamwe kubera bari bagiye bafunguye ibintu vyinshi vyabananiye, ariko abandi bakaba babishoboye.

Barasabwa abanyeshure iyo havugijwe ikengero ryo kuja gufungura ko bonyarutsa, kubera haba ubugira kabiri abandi bagenda guhafugurira kutyo iyo banyarukije usanga bakoresheje umwanya muto bakaronka no kunwena basubira mw'ishure n'ingoga.

Abana barashimira leta yashizeho ingingo yo kububakira ibikoresho vyo gukiniramwo na canecane ko batari babizi kenshi babibona kumbonesha kure ubuye bakazoza baragenda, kandi wemeye kuza barabifata neza.

Hazoza haratangishwa ikori rishika ibumba amajana tandatu abantu bose bafise ibibanza vyo gukiniramwo vy'abana kuberako ngo na bo binjiza cane, ariko ntibigera bavuga amahera nyakuri bazana , bakababavuga ko bose bazoza baravyungukiramwo.

Ibibuga vy'imupira w'amaboko vyagiye birubakwa barashima cane ko ababikoze babikoze mu buhinga buteye imbere kuko ubuye ntigenda biramenegurika ibindi navyo urabona ko bishajije gose bakaba babashimiye.

Ibarabara ricamusi y'inyubakwa ry'ishure rikuru ry'uburundi barasaba ko bobashiriraho amatara, kubera ntihaba habona, kandi abantu bakaguma bibwa abandi bagirirwa nabi, hirya yejo barakubise umunyagihugu bagenda bamutwaye utwiwe twose.

Barasaba abanyagihugu bajejwe amasuku ko bozabaraza gukora ibikorwa biyemeje, kuko n'agashahriyo kaje banyaruka kuza ku gatora rero bakavuga bamwe ko bahabwe agashahara gato, kandi ibintu bikaba vyariyongereye ukugura n'ukugurisha hamwe bakacabibagora kuza.

Umunyagihugu yatanze ikibanza co kwubakamwo amashure ya leta arasaba ko bomutunganiriza bakamuhumuzibukiro, kuko ari vyo bari bumvikanye n'abari baje kuhamusaba, ariko gushika izi isaha n'ubwo yogenda kwishuza nta co babimubwirako.

Intebe amajana tandatu z'umunyeshuru umwumwe wese aha shobora kwicara ni zo zatanzwe zimwe bahora bicarako ari batatu zikaba zarakuweho, kubera ko basanze umwe iyo yicaranye ngo agire ubwenge gusumba iyo baba bicaranyi ari batatu.

Haregeranijwe amafaranga ashika ku miriyoni mirongo itandatu zo kubaka imifurege itwara amazi, ubuye abanyeshure bazokwiga batekanye kubera ko amazi yahora abasanga mu mashure, canke agatwara n'ibindi bikoresho vyabo.

Uno munsi ikibazo c'ibiharuro nico cakozwe na cane cane ko abanyeshure bariko bakora ibibazo vyanyuma, bakavuga ko batomboye ivyo bamye biga ejo barikumwe nabandi bana abe arivyo vyaje, bakaba bashima kwigira hamwe.

Amashuri yose yo mugisagara ca bujumbura arasabwa kuja gutora ivyara za mavoka kugira ngo muguteza imbere ico giterwa baze baratera hagati mukibuga, na cane cane aho umuntu wese ashobora kuzoza arahaca azoze aragisukako amazi.

Abana biga batabona bahawe ibigura, ndetse nibitabo bashobora kubafasha gusoma bakaba babishima cane, kubera ko basanzwe bafise ubwenge abandi bantu badashobora gutahura, ariko bo bakaba babizi.

Umukuru w'umutumba, w'i Kinyinya, yatabaje abarongozi, bo hejuru, ko bomufasha kwubaka amashure; kubera ko, asakajwe ibihubahuba vy'igitoki, ata miryango iriko, ndetse n'abana, bakaba bicara, ku biti n'amabuye.

abanyagihugu baba ku mabarabara barasabwa kuza barubaka amapave imbere y'ibibuga vyabo, na cane cane ko hariko haratunganwa umugambi wo gusukura igisagara nka cane cane ku mabarabara no kuhashira amatara.

Uno munsi ku munsi wa gatandatu, habaye ibikorwa rusangi ku mashuri mato mato agize igisagara ca Bujumbura hamwe n'ayisumbuye. Bikaba vyitabiriwe n'abanyeshuri bake bivanye n'abahiga, bakavuga ko abandi bazoca bahabwa ibihano bakazomara iminsi ine baza kuhakora.

Abanyeshuri bantu ahonikora mirongo itanu bagaragara ko bibonekeje ku mashure y'igisozi bahawe imfashanyo z'amasha koshi yo gutwaramwo amakayi abo bana na bo baciye bagenda ngo barazidandaza, kubera bari bakeneye amafaranga.

Intebe zatanzwe hamwe n'amameza ku mashure mato mato yamusinzira agiye kuzarafashana canecane mu gukora ibibazo vya leta, kubera ko umwe wese abayiyicaranye, kandi baca ababona aho ubwenge bwiwe bugera.

Ubuzu bwa siugumwe bwo mu bitaro bukomeje gutera ingorane, kubera ko ariho hantu hategereje kuba hari suku gusumba handi, ariko bagasanga busa nabi bakababasa bajeje umutekano ko boza barasuzuma ingene bikora ivyo bitaro.

Abanyeshure, barasabwa, kuza barazana ububido, umwe umwe, kugira ngo, bashobore kuza, baravoma amazi; yo gusuka mu mashure, canke yo kugenda bakorofye, ubuzu bwa surwumwe; basanzwe baba, biriwe barakoreramwo, kugira, hagumane isuku.

Ivyonsi vyinshi vyibonekeza ku mashure aho bamwe bamwe bavuga ko ubuyobozi bufataminenerwe bavuga ko bozana umuntu ashobora kubica, ariko bakarindira ko abanyeshure ari bo baja kubikata.

Leta iratangaza ko abo umuntu wese yubatse inzu canke ikindi kintu cose ahadasanzwe hubakwa na canecane aho ari bigazi bakuramwo amavuta ko bobomora batarafatirwa izindi ngingo bakabavuga ko vyihutirwa.

Akavura, kibonekeje mu gatando, kashitse isaha zitanu, katarahita; abanyeshure bamwe bamwe, ngo ntivyakunze ko, bashobora gutonda; abashoboye kuza kwiga, ni abo, abavyeyi babo, bazanye n'imiduga; abatagira ababazana, baciye basiba.

Abana basohotse biruka mugihe bari bumvise ibintu biriko biravuga hanze bisa n’inkoho ,ariko abarimu bagerageza kubasubiza indani kugira ntihagire uwuhakomereka canke ngo bimuhitane, ariko ntanumwe yagize ico aba .

Imifurege yubatswe inyuma y'amashure, ubuye barashimako amazi agenda, hamwe n'ibivu bikaba bitandukanye, amashure nayo akaguma asa neza cane. Baciye banasiga n'amabara yera nay'irabura kugira bashobore kuhashariza.

Ubutumwa bw'ari bwahawe abanyeshure bwo kugenda gutegura amashure bana bazokoreramwo ibibazo bwarumviswe, kandi hibonekeje benshi baza guhanagura no gukoropa amashure bakaba bashimira kurako kwigoro bagize.

Utubarabara duto duto twagiye turacibwa ku mashure turorohereza abanyeshure kutaza barahonyora muvyatsi canke ngo bonone iruhande y'ibendera y'igihugu c'Uburundi. Bakaba barateye n'ibigazi kugira ngo bazoze barasarura amavuta yo gufungura.

Abanyagihugu bose bo mu mitumba yo burundi bararonkeje ibibanza vyo kudandarizamwo umwe we se kugira haronke agasabwa kuzozarariha amafaranga ibihumbi cumi ku kwezi, kandi uwuzosura gufatwa, ariko adandariza mu bibanza bitari vyo azohanwa.

Amashure y'intango, n'ayisumbuye, uno munsi, bahuriye, kw'ishengero rikuru, rya katorika, ry'i Muyinga; kugira ngo, bavugane hamwe indinganizo, ijejwe umwaka w'ishure; bakaba, babahaye y'uko boza barubaha, na cane cane, Imana.

Unomunsi abana ba ntahonikora bo ku mutumba wa Musaga baronkejwe impuzu z’ishure zisa kugira ngo bazoshobora kuza barabaraba banabakurikirane babazi. Bakaba abavyeyi bashimiye iyo ngingo ko bizoza biraborohera.

Hatanzwe ikirangamisi ukungene ibibazo bizogenda birakorwa vya leta na cane cane abarangiza umwaka wa cumi na gatatu, bakaba barabahaye n'abarimu babafasha gutegura ibibazo bazokoramwo kandi bakabaha n'aho baba.

Mu bucagucagu bwuwo mu gatondo habazamu basanze amashure baheruka guheza kubaka barafashe bagenda baracumitagura ubunogo, ariko babishikirije umuyobozi ababwira ko arabubaka bagiye barabishiraho.

Imbuto z'amavoka zahawe amashure bagiye barazubaka hagati mu kibuga, ariko bakavuga ko zitanga umwanda, kubera amababi azarakoragurikira hasi, ariko bakavuga ko ata co bitwaye hariho abaza barakora isuku.

Abanyeshure biga ku muhingamo ntibashoboye gutumbera mw'ishure, kubera ko basanze hari imigumuko y'abanyeshure bize mu gatondo ba se gutaha, kubera ko hari ivyo bari bashikirize vya seko batunganirizwa bakaba basaba ko boreka kuja barabuze abandi kwiga.

Ibihugu vyatanze uburenganzira bw'uko umurundi wese yogenda kuhakorera bamwe bamwe barikitse mu kiza bakaza barasaba amafaranga arenze abanyagihugu abandi na bo bakibwa iyo bashitseyo bakabwirwa ko bazoba mu nzu za bonyene bagasanga babana n'abandi.

Ivyamwa vy'amavoka vyari vyaratanzwe kugira ngo biterwe hagati mu mashure ubuye vyeze bakabavuga ko amavoka ahari ubwa mbere bazoyatwara kuyagurisha ayasigaye bayakoremwo amavuta yo gutwara kugurisha hanze y'igihugu.

Kw'ishure ndera bigisha bahamagaje abanyeshure bashaka kwiga umwuga wo kwigisha abana bo mu mashure matoya hakaba hibonekeje abantu benshi baje kwitaba iryohiganwa, ariko bakavuga ko bamwe batabishoboye abandi na bo bazorinda kubaha impanuro.

Abanyeshure bose, barasabwa kugura ibikoresho vyo gucapa; na cane cane ko, bata umwanya, bagenda ngo kubitira, mu yandi mashure, canke hanze; bakaca basanga, ntibashoboye guheza, igikorwa bahawe, abandi ngo, batashe kugikorera, ngo muhira.

Haranzwe agacerere kadasanze ku musi wanyuma wo gukora ibibazo vyinjize abana mu mashure yisumbuye bakaba bavuga ko babishimye cane, kubera barateguwe n'abarimu baritanze uburyo bushoboka kugira ngo bashobore kuba boba bageze aho no musi.

Abanyagihugu bo k'umutumba wa Kinyinya, bariyubakiye amazu, bazoza barakorerahamwe amashirahamwe, ndetse n'umukuru w'umutumba bakaba baramuhaye ikibanza ashobora gukoreramwo, ivyo bizobasahiriza, na cane cane ko bafise ibigazi biri mu kwera.

Abanyamahanga batanu, birukanywe, basubiza mu gihugu cabo, kubera ko, bahawe ibibanza, vyo kubamwo, ariko, bakaca baja kugikoreramwo; ivyo batasezeranye, mu masezerano; bakaba bavuga ko, bagiye bivye ibitoro, na cane cane, ubutare, bwari buhanyegeje.

Abanyagihugu bo mu kamenge barashima intererano yatanzwe n'ikigoseruka c'intebe zigizwe n'amameza ane, ariko barashasaba izindi wowafise ico yobafasha ko yobaterera, kubera ko bashakako abenshi baza gusomaho.

Imvura, ivanze n'igihuhusi, yaguye kw'uwu mugoroba, wa kabiri, yasenyuye ibihome, vy'amashure, n'amabati aratwarwa; na cane cane ko, bimwe bimwe mu bikoresho, basanze vyavunaguritse; bakaba basaba, ubwitange, ko bwokorwa ningoga, kugira ngo, abanyeshure, basubire kwiga.

Ikibanza abanyeshure bigiramwo ku mugoroba gikomeje kubagitoya, ariko abanyeshure bakavuga ko bategerezwa kwigana bose kugira ngo ntihagira uwuhomba bakaba basaba uwundi mwarimu yobafise akanya ko yoza araza kubafasha.

Hatunganijwe ivyigwa bishasha bizoza biratangwa mu mashure yisumbuye hakaba hari ivyagiye birakurwamwo, kubera ko atiakamaro babona ababimarira abanyeshure atari ukubatesha umwanya no kurindira guheza ivyigwa.

Uno munsi, umuyobozi, yakoranije abanyeshure bose, ndetse n'abiga mu wa mbere, ntibakumiriwe, kugira ngo abibutse ico bari, n'ico bashaka gushikako; akaba yabasavye ko, boza barumvira abavyeyi babo, na cane cane, iyo batashe, kugira babafashe, n'udukorwa.

Abanyeshure basize bashikirije ubusandugu bw'amafaranga bagiye baregeranya mu guterera ishuri, mu mwaka utangura niwasubira kuba bazosange barabasigiye irangi, kugirango bazokwigire ahantu hasa neza.

Kw'ishure ritaya ry'imutumba abanyeshuri no musingozi batonze, kubera bahawe itangazo yuko hari ibintu bidasiguritse biri ku mashure yabo, ariko basanze ari bihuha, kuko ubuyobozi bumaze kuhashika basanze atana kimwe.

Abarimu, barasabwa gukura ama mari ari mu mashure, basanzwe babikamwo ibikoresho, bakahashira ububati bubakishije ko hatanzwe n'imfashanyo zabwo, ngo ntibabona impamvu izo mari zoguma Ngaho mu mashure.

Intebe zavunitse zirasabwa ko batoza abarasita, kuko zishobora gufasha mu bindi bikorwa na canecane inkwi zo gutekera abanyeshure, kuko ubuye umunyeshure wwese afise uburenganzira bwo gufungura kw'ishure imfungurwa za sasita.

Ingingo yo gukuraho burundi bwacu yarasubijweho na canecane ku mashure mato mato kugira ngo abana babigishe ivyo igihugu na canecane mu kugikunda, ariko bavuga ko bamwe bamwe batari bakivyibuka kuberaho vyari vyatwuweho kera.

Barahimiriza amashure yose, agize igisagara ca Bijumbura, ndetse no hagati mu gihugu, kuza barigisha indome, zimwe abana batavuga, bakoresha; kugira ngo, abo bana, ntibagume bakumirwa, ngo canke, ngo bajanwe ku mashure yabo, bonyene.

Ingwara za kwashi zagiye ziragabanuka kuvaho bagiye baragaburira abana ku mashure, kubera ko bamwe baraza bakagenda batariye abandi na bo bakava mpwira badafunguye ubuye n' ubwo botaha nibabironke urabonako abana basa neza.

Umwarimu wese yaronkejwe imeza hamwe n'intebe azoza araruhukirako mu kurindirako abana baza baraza gushika kwiga. Kuko kenshi wasanga bahagaze ivyirwa vyose bikarinda bihera batigeze bicara.

Mu ntara ya makamba hakomeje kwidogegwako umuyobozi ahatwara atakira abanyagihugu canke utabanje kumuha igiturire adashobora kugukurikiranira ivyo uba ushaka bakaba bavugako bobarabira neza impanvu akora ivyobintu.

Ibi bazo bizokorerwamwo ikibazo ca gisirikare bikomeje gutunganywa aho abazo b'aba mbere batanu bazorungikwa hanze kwigirayo ubumenyi batari bafise ahamwe burundi bakabavuga ko bagiriwe neza cane, kuko bazoza babigisha abandi.

Kw'ishuri arito yarya imusinzira hibonekeje agacereya kadasanzwe aho bamwe bamwe bashoboye gutonda abandi ntibaza bakavuga ko bahawe itangazo ko ari bintu bigiriko birahabera badatahura, ariko umuyobozi abahumurije kwejo boshobora gutangura.

Ku bashure matomato y'ibubanza ahisumbuye na matomato barasaba ko umunyeshuri owese yoza aratanga igihumbihumbi kugira ngo bashobore gusanura ibibanja vyononekaye bamwe bakavuga ko bazotera ivyasi abandi na bo bakavuga ko bazokwubaka ibibanza b'icamwe amazi, kubera bibabangamira.

Amashure yubatswe ata bibambazi agira arateje umuvurungano, kubera ko abanyeshure iyo imvura iguye canke hari mu gatondo izubariba kubita canke imvura ikabanyagira, bakabasabako bosubiramwo kubaka ivyo bibambazi.

Hubatswe ibibanza mu gisagara ca bujumbura abantu bazohora barindiriramwo imodoka zibunguruza batashe canke bagiye bakavuga ko bizoza birabafasha kuberako bahora barindirira mu mabarabara ugasanga hasana bi cane.

Abanyeshure bacinjira basanze umuntu ariko aronona ibikoresho vy’amashure hama abaca mu ryahumye ariruka ariko abo banyeshure bamwirutse inyuma barateba baramufata basanze ari uwahahoze yiga yirukanywe kubera ubugumutsi.

Abanyeshure barafashe barashiraho agasandugu ko kwegeranya amahera umwaka wose umweumwe yaratanga yo ashoboye kuronka hariho n'abatashoboye gutanga baciye begeranya amafaranga ashika ku miliyoni mirongo itandatu ngo azocafasha gusanura amashure bahora bigamwo.

Yibonekeje imiryango yasanzwe wuguruye aho bavuga ko ariho abanyeshuri baca iyo batorotse bagiye hanze y'amasomero bakabavuga ko uwuzosura gufatwa azohanishwa ihadaburyo amafaranga ihumba mirongo itanu n'ukwirukanwa kw'ishure.

Baratangaza ko ibibuga vyose atakintukirimwo hagati mu mashure ko bazoroswa imbuto z'amavoka kugira ngo bazitereho bikaba bibashimisha kuberako bazoze baranayikorako mu gihe yeze ayandi bakayahunguramwa amavuta.

Amafaranga yatanzwe yo gusiga ibibabazi vy'amashure yaranyurujwe, kubera ko abakoze ico gikorwa basize imbere honyene baca bagenda batavuze impamvu batasiza inyuma, bakaba bari ko barabarondeza kugira bashobore kuriha ayemafaranga.

Kubera ko abari mubi bagora cane kuzaba aratanga amatangazo ku banyeshure ngo bashira abavyeyi bifashishije uburyo bushasha bwo gucapa ivyo abavyeyi bategerezwa kugura hakaba harimwo amarangi amakaye hamwe n'ibindi vyose umunyeshuri akenera.

Ku masoko muzamakungu y'amakaramo bavuga ko yaduze ari co gituma n'ino mu burundi basanga ziri ku bibeeyiri nini ya cane bamwe babo bakavugako bigiye kubagora, kuko usanga bafise abana benshi mu nzu.

Ibikorwa vya nyuma biriko birarangira gukorwa ku musi wejo ni ho bazokwatira abakozi b'imana bo mw'ishengero ryo mu burundi bakaba basaba ko abakirisi ubosidukana ni yo nka kubashigikira na canecane abavyeyi babo.

Haribonekeje umugira neza atanga amashure hamwe n'intebe zigera ku majana atandatu bakaba bavuga ko ivyo vyabashimishije, kubera ko ayo bahorana yarashaje n'intebe zikaba zari zaraheze abana bakaba babari bicara ku mabuye.

Ingingo yafashwe, y'ukwubaka imifurege minini minini, itwara amazi, mu gihe haguye imvura; barabishima, kubera ubu, amazi adasanga, abanyeshure, mu masomero, canke ngo, agende aronona ibintu, hagati mu kibuga.

Icirwa c'ikirundi kigomeje gugora abana biga mu mashure yigenga, abarimu bagasaba ko abavyeyi boza barashiramwo umwete wabo agihe abana batashe, kuko mwishure honyene ntiboza barahigira ngo babimenye.

Ibibambazi vyari vyambomowe n'imvura bahejeje kuvyubaka ,bagasbako abanyeshure bo kw'ishure ritoya rya musinzira ko bosubira gutonda, na cane cane ko bari bamaze indwi bari muhira ,bakavuga ko kari akaruhuko gakwiye neza.

Abanyeshure bose barahamagawe gukora amasuku ku musi wa mbere, kubera ntibazotangura kwiga, ariko hazoba hariko harakorwa ibikorwa vyo gutora imicapfu iri mu kibuga hamwe no kwoza intebe zisanzwe ziri mu mashure bazokwigiramwo.

Umukuru w’igihugu, yaridoze cane, agiye ku mutumba wa Mabayi; aho yatanze, amafaranga menshi, ashoboka, yo kwubaka, amashure y’intango; baca basanga bubatse, amashure atagira ibibambazi; imvura iguye, ikaba ishikira abanyeshure.

Imicafu yibonekeza inyuma y'ikigo c'ishure co ku Mutoyi, ngo irateje uruhagarara ishure riri iruhande yaryo, rikaba ryitwariwe kuberako baguma basanga babitereye mw'iryo shure. Bakavuga ko bazobitwarira kubabijejwe.

Abanyeshure bose bazoserukira amashure yabo mu nkino zihuza imipira y'amaguru n'y'amaboko barahahe umwambaro bazogenda bambaye kugira ngo boroherezwe mu mayira no mu miduga uwutazogenda wambaye ntazovuge ngo bamufashe canke bamuhagaritse.

Abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza barasaba ubuyobozi ko bwo zabura babwira hakirikareko batatonda, kubera ko kenshi baraza bagasanga abo barimo ntibaza canke bakabaha kuza kwiga ku mugoroba na bo baba bafise ibindi bakora.

Ku mutumba wa mabayi harabonetse umunyagihugu atanga imfashanyo z'uko abana ho bashobora gukinira mu gihe c'uburuko, ariko bakavuga ko bazoza barahabwa uruhusha n'umuvyeyi akandika agakete ko ari we amurekuye ngo agende.

Abarimu baronse ikibanza bazoza bararuhukiramwo cane cane iyo barindiye kwigisha. Na rirya ko bamwe wasanga bicaye hanze canke bakaja inyuma y'ishure kurondera utwo baba barakora. Bakaba bashima iyo ngingo yafashwe n'uwubarongoye.

Abanyeshuri biriwe bagandagaje hanze, kubera abatigezi baronka umwarimo n'umwe yaje kwigisha vyo bikaba vyatewe ni uko bagumutse kuberako agafashanyo kabo kataliko karaboneka ku gihe, kandi baba bagakeneye.

Abanyagihugu, baba irunde y'aho abana bakinira, umupira w'amaguru, baravuga ko babangamiwe cane; kubera ko, imipira, iyo iguye indani, binjira badasavye uruhusha; ukaca usanga, ibintu bimwe bimwe, vyatakaye, kandi, ni abo bana babitwara.

Imvukira zo ku mutumba wa kinyinya zaragiye hamwe kugira ngo zishobore kuba hari ico zokora ku mashure amwamwe yaratanguye kubomagurika, kubera abatigeze basiga bavuga bati reka tutange amafaranga dushoboye kuronka kugira ngo bah asige.

Abanyeshurure baritanze mu kwegeranya uburyo kugira ngo bashobore gusiga mu kibuga cabo bateyeho amavoka n'amacugwe ubuya ivyo bateye vyatanguwe kubaha umusaruro, kubera ko amavoka bayakoramwo amavuta.

Haratanzwe intebe amajana atandatu ko'ishure ritoya ry'kinyinya ivyo bikaba vyakozwe n'abanyeshuri bahora bahiga hamwe n'abavyeyi bamwe bamwe bitanze mu gutanga uburyo bwabo umuyobozi akaba avuga ko ivyo ayobikesha ubuyobozi bwiza buhari.

Kw'ishuri ry'umutumba hibonekeje umugumuko udasanzwe bamwe bavuga ngo ntibashobora kwiga, kubera ko iryo shure haguma hibonekeza ibintu bitumvikana, bamwe bamwe bakavuga ko hakwiye gusengerwa abandi na bo bakavugako ari abantu bajejwe iterabwoba bahaza.

Akamukatewe n'abajeje umutekano hamwe n'abatwara ibibanza vyo mu gisagara ca bujumbura vyaritabuye n'abanyagihugu, ubu ubuye bakaba barangwa isuku bagashira n'amasabune aho basanziwe bogera, ariko ikibabaje n'uko amazi abura cane.

Ku ishure ryamusinzira haribonekeza imicafu y'ibiti birunzwe mu kibuga hagati bakabbafye ubwoba yuko abana baohava babigiriramwo ikibazo bakababasaba ikigo kijejwe kubikuraho kuza, kubera ari bo babisizeho.

Uburyo bwatamzwe n'abayobozi b'amashure matomato n'ayisumbuye hamwe bafatanije n'abanyeshure , baratumye basiga ibibambazi vyari bisigaye kugira ngo baheze kwubaka amashure. Ubu rero bakazoca batangura amashure mu ndwi iza .

Unomusi habaye ihayanisha gurisha kubanyeshure baje baserukira amshure yuburaro ishure rya mutoyi akaba ariryo racine riba iryambere kubera berekanye ubuhinga na cane cane bazanye amabara yose agize uburundi .

Aho abarimu basanzwe bahurira kugira bashobore kubika ibintu vyabo canke aho bicara iyo barindiriye ko ibindi vyigwa bitangura harononywe cane n'abagizi ba nabi aho baje kubomora bakiba ibikoresho bimwe bimwe .

Abandi nnshoboreka barigabiga baraba imbere aha bafise ingenda n'wa muntu bakhebawanikanamwomakayyobandikisha amakaramu y'ubururu, kandi nta no abandi bariko kibaha imbere cirabura barikbandikisha ingoa zera n'izitukura n'izisanagwatirubisi kambera ndizisa n'umuhonda.

Barashima intebe, bahawe, kubera ko, ubu, zitabarwaza imigongo, canke ngo, zishobore kubatera, izindi ngwara; kuko ntibazi impamvu, izahahora, zahora zifise, ivyo bintu; barashima cane, abashoboye gutanga izo mfashanyo.

Musitaneli w'intara ya kirundo yahamagaje abatwara abandi n'abaserukira abanyagihugu kugira bigire hamwe indinganizo shasha z'ugukora amabarabara, ariko abanyagihugu bakavugako ubwo buryo batazoza baraburonka kuberako na ho babaye ata matafari yubakishijwe.

Ikibuga c'umupira w'amaguru gikomeje kuguma gisa neza, kubera uk ububazanyi abakozi bahakora na canecane ko baza barasubiriza ivyatsi ivyabonetse nabi bakaba bashima, kandi banasaba n'imiti yo gupompa kugira ngo hagume hasa neza.

Amashure yose ari mu gisagara ca Bujumbura, arasabwa ko hagati mu kibuga yoza arateraho ivyatsi n'amashurwe kugirango imiyaga ije ize iragabanura imicafu yinjiza mu mashure, canke ku bimpome, bigume bisa neza.

Haratunganijwe imikino ihuja amashure y'imiyopira y'amaboko, ariko bamwe bamwe barase ku vyitaba, kubera bafise ngo abantu badashobora kuba bobikina, ariko bakavuga ko bobarondera muri bo harimwo abafise iyo ngabire.

Hatunganije amasengesho yo gusengera igihugu hamwe n'ishure ry'abana biga ivyo gucapa kugira ngo imana ngo ibarongore mu vyo bakora na canecane ko hari agashomeri babone ivyo bobatunganiriza hakirikare kugira ngo biteze imbere.

Uko umwaka urangiye, niko bagura ibikoresho vyo gushariza mu nzu kugira ngo babishire aho basanzwe basomera ibitabo. Ariko uyu mwaka baguze bikeya ngo kubera ntamafaranga yigeze atangwa yo kugura bishasha.

Hari hategekanijwe inama ry'ukurabira hamwe ingene bo kubaka ikibuga c'umupira w'amaguru kiri nyuma y'ishure ryamusaga, ariko abantu babiri ni bo bashoboye kwitaba abandi ntibaje, kubera bavuga ko n'ubwo bozamwo iyo nama atacigera gishikwako.

Ikibuga c'umupira w'amaboko kiri nyuma y'ishure vyizigiro gikomeje kubangamirwa n'imicafu bahasuka abanyagihugu na canecane imyanda iva mw'ishure ngo ni ho bayisuka ico kibuga na co, ubu catanguwe gucafura ngo ntibanagikubura.

Uno musi ni ho banyeshurri bifuza kwinjira mu gisirikare bahawe gukora ibibazo, ariko bakavuga ko batatunganirije, kuko bamwe mu basirikare bariko barabacungera bavuga ko babakarira ugasanga bacebi bagira n'i vyo bize.

Umuyobozi arasaba ko bokwegeranya intebe zyacafuye canke izavunaguritse kugira ngo bazisubirize n'izindi shasha zaje, ariko ngo zizosha zisahiriza mu gukora ibindi bikorwa, kuko ntibozita canke ngo bazigiremwo ibindi bintu bitabaho.

Kw'ishure ry'umwizero ryo mu kanyosha rihatanze ikiranga misi co kuja gusaba amashure na canecane mu bana bagitangura, kuko ngo ntihohibonekeza ibibanza bikwiye, ariko no mu mashure yisumbuye ngo bazuha bakeya, kubera na bo basanzwe bafise abahora bahiga.

Isuku ridasanzwe, risigaye ryibonekeza ku mashure, amwe amwe, umunyeshure, barabishima, kubera ko, bigira ahantu hameze neza; ariko bakaba, basaba leta ko, yobatunganiriza; ku kintu c'amazi, kuko gikomeje kugorana, kuko usanga, bariko bararwara ingwara.

Icirwa c'ibiharuro gikomeje kwijukirwa n'abakobwa cane kurusha abahungu baragize ibimenyetso vyuko basanze abakobwa ijana na mirongo irindwi ari bo bitavye akamu kateweko kuja mwihiganwa abo banyeshure cumi na bane b'abahungu ari bo babonetse bonyene.

Ngo vyari vyiza guhabwa intebe n'imeza umunyeshure wese ashobora kwicarako, ariko ntihabaye icirwa co kurabo banyeshure baza n'intebe n'imeza ukungene bareha, kubera bamwe bamwe birabagora kwandika abandi na bo kubika ibikoresho vyabo.

Ubuyobozi, bw'ibitaro vya Kamenge, bashizeho agasandugu, kugira ngo, bazoze baravuga, ingene bakiriwe; na cane cane ko, baguma bidoga ko, batakirwa; abandi nabo, bakavuga ko, iyo hageze kuriha, ko babarindirisha abandi, baba bakiriye.

Abanyeshure barashima ko bashoboye kubakirwa ibibambazi iruhande y'amashure yabo, kubera ko bamwe bamwe batanguwe kuza barazungurirwa bariko baragenda bagasanga baguye hasi ivyo vyashitse hirya yejo aho abanyeshuri batatu bavunaguritse.

Mugatondo ,kw'ishure ry'ubumenyi ,havyutse hibonekeza umucanwa wadutse mu mashure yo hagati bakaba batazi ico wavuyeko ,ariko abandi bakavuga ngo n'amatara ,bamwe bamwe bakavuga ko ryari rinashaje, bonarisubiramwo.

Ikibuga c'umupira w'amaguru cubatswe mu mitumba ya Musaga, baravuga ko babafashije cane mukubashiriraho ica kijambere, bikaba bituma abana bafise ingabire zo gukina boroherwa na cane cane ko bagiye bararonswa ababibafashamwo.

Abanyeshure biga ivy'uburimyi, uno musi bagiye mu mirima, kuraba na cane cane ukungene ibitungwa bimeze, nico bobikorera, kugira umwimbu usubire kugenda neza, bakaba basanze ibitoke vyagiye birafatwa n'ingwara zimwe zimwe.

Amashure ya kaminuza yigenga agiye gusubira gukora na canecane amwe ko yari yarahagaritswe, kubera ngo uburyo barihishamwo abanyeshure, ariko ivyo basanze atari ivyo, kuko ugiyura araba uburyo bakoresha burenze cane kurusha nayo umwunyweshure yogenda arariha.

Abagendana ubumuga barashaba, kandi ko ibitaro bifise ivyumba vyo hejuru boza barabishira hasi na canecane mukworohereza aboye bafise ubwo bumuga, kuko guduga hejuru bibagora na canecane iyo badafise ababafasha.

Mu gihe ici ryegereje, benshi bavuga y'uko, abanyeshure, botegerezwa, kugenda batwaye amazi, baza baranywera mu mashure, kubera ko, hanze, hari aho akama; abavyeyi nabo, bagasaba kuvyitwararika, na cane cane ko, ari abana babo, bahagirira ingorane.

Ku mashure menshi yaruguru nta mabombo y'amazi bagira bakaba batabaza leta ko yoza irabazaniraho amazi, kubera ko bibabangamira mu kukoro amashure cankey mu buzu bwasugumwe baba basanzwe bakoresha usange abana baguma bajayo ntibasukeyo amazi.

Kw'ishuri rito yaryimunanira bari bamaze igihe basaba kubakirwa ibibambazi, kubera ko iyo bari mw'ishuru imvura ikarwa yababangamira cane ubuyo bakaba biga batekanye, kandi n'ubwo imvura yorwa idashobora gushika mwayo masomero yabo.

Haregeranijwe, amafaranga, ashika ku miriyoni mirongo itandatu, zegeranijwe umwaka wose; ubwo buryo, bukaba bwatanzwe, kugira ngo, bakomeze gusanura, amashure yabo, bataza bararindira, imfashanyo za leta.

Abana batabona bari bahawe ibigura, ndetse n'ibitabo vyo gusoma barashima cane ko ububi bafasha na canecane kwandika ni yo hageze gusoma mu bitabo, ubu biborohera, kubera ivyo bitabo vyagiyemwo ubuhinga bwa none hama bakaba bibashimira.

Igice kimwe nico kimaze gusigwa, ibindi ngo bararindiriye, kubera ko amafaranga yakeshe, ariko abayobozi ntibabitahura, kubera mu guharura amafaranga azokora ayo mashure bari babonye ko bizokwirana.

Inama yahuje abakuru b’imitumba bo mu ntara zose zigize uburundi bavuganyeko bazoza barakora amabarabara na cane cane imifurege yazivye ubu rero bazoca batangura kuwagatanu .

Inama yahuje abaserukira abandi ku mitumba bashikirije canecane ibibazo bahura na vyo vy'amazi canke amatara bakavuga ko iyo abana bareze batuma bagwara, kubera ko amata kenshi bayabika mu mafrigo gasanga babahaye ibintu bipfuye.

Ku musi wa gatanu niho ikibazo canyuma cakorwa, abanyeshure benshi bakaba bavyishimiye kubera ko basanze bababajije neza, abandi nabo bakaba baronse akaryo ko kuja gutembera narirya bari basavye abavyeyi amafaranga kugira bashobore kuja kwiryohera.

Abarimu barasaba abayobozi kubaha amashure bakoreramwo kubera ko hariho abana basaba ko boza barabafasha ku migoroba ivyigwa bimwe bimwe badashobora gutahura. Ariko iryo tegeko ryari ryarakuweho kugirango bashobore ngo kwiga neza.

Haragiye haratozwa ibihumbi amajana atanu ku rugo ku rugo igitega kugira ngo bashobore kubaka amabarabara, ariko bakavuga ko bari bavuze ko bazohasiga ika burimbo bakaca basanga bahashize umusenyi wonyene.

Ku mashure ya ekleziya gatorika haranzwe unomunsi agacerere kubera ko bari basabwe kuja mu misa abana bose basanzwe bahiga. Ariko bamwe bamwe baciye bicira hirya baja mu vyabo kuko bavuga ko bose badasengera muri ekleziya gatorika.

Abanyeshurira bo mu wa gatanu a basanze isomero ryabo ryera hasigaye akameza kamwe n'inte bimwe bakabavuga ko bawibwe n'abantu b'abagizi ba nabi, ariko canecane ubobaza bazamu, kubera hari ico babiziko.

Agacerere niko karanga ku mashure ya Mabayi, kubera ko umusi wanyuma wo gukora ibibazo wari ejo, uno musi bari bahamagaye abanyeshure kugirango baze gukora, ariko ntanumwe yaje gukora ayo masuku, bagasaba ko ejo botonda.

Barimu bamwe bamwe bahawe ibihano, kubera ko amashure bakoreramwo basanze hari mica fiteye ubwoba bakaba batatunganije ukungene bashobora kuja barakora amasuku kugira ngo imyanda ntigumeho bamwe bamwe bakaba basanzwe barwaye imvunja.

Uno musi ku bitaro vya kamenge hakoze ibibazo vy'ukungene abantu bashobora kuja kuhakora, ariko bamwe bamwe bakavuga ko bamwe baje babizi abandi na bo bakaba bahawe ikibazo batarinjira bakaba basaba kohokkorw'amatohoza.

Ku mutumba wamabaye hubonekeje imirwano y'abantu bava iruhande y'ikiyaga catanganyika bavuga ko baje kudandarizaho ngo imisi baha kuzana indagara abo bantu bakaba bavuga ko bariko barababeshera ab ubwo ari utudagara dutoya.

Ku masoko yose hubatswe ibibanza vy'ibagiro, na cane cane ko basabwa kuza barabigirira isuku, nokuza na cane cane barapima ko ibanza bindi kugirango bazane abandi, ariko bavuga ko abahari bakwiye.

Hatunganijwe inama ihuza y'abanyeshure biga ku mashure makuru makuru na yisumbuye kugira ngo barabire hamwe ingingo boshiraho abanyeshure bakoroherezwa mu kwiga ko batanaguma biga ivya kera, ariko, ubu hari ubuhunga bushasha.

Inama hagati y'abanyeshure baserukira abandi, yabaye k'umusi wa gatanu, bashitse ku ngingo yuko ubuye umwe wese mu banyeshure azoza arazana amahera ashoboye, kugira ngo bashobore kuza baratunganya ivyirwa no kuriha abaza baraza kubafasha.

hatanzwe amasakoshi angana n’amajana atandatu kubana bose ba ntaho nikora baba kumutumba wa mabayi bakavuga bizoza biraborohereza kuberako iyo imvura iguye bashika ibikoresho vyabo vyononekaye .

Ibigazi, vyatewe, inyuma y'ishure shingiro, ry'i Gitega; baravuga ko, bije bisa neza cane, kubera, amase babihaye, n'ibindi bintu, bagiye barashiramwo, mu mbavu; ay'inka, n'ay'impene, vyose; bakavuga ko, ico giterwa, bashobora kukirima, mu Kirimiro.

Ibikorwa vya nyuma vyarahera hejwe nta canecane vyo gusiga hasi abanyeshurere bakaba baritanze umwe wese agatanga ico afise bakaba baciye basiga no ku matebe bicarako nibigura ubuye bisa neza uwicaye inyuma arashobora kuhabona.

Hatunganijwe inama ryoukushikiriza abanyeshure yuko ububazo z'abaje bambaye umwambaro w'ishure hakaba hibonekeje abagizi ba neza baza bazanye izo mpuzu kugira ngo bashobore kuziha abo bana babishimye rwose.

Umusi wa gatanu hari abaye inama y'umukuru w'umutumba wamabayi abwira abanyagihugu ukungene bazoza barategura neza iruhande y'amazu yabo bagasabwa guteraho ivyatsi, kuko gutera amabuye na canecane kuyashiraho bibagora.

Itegeko ryatanzwe ry'uko abanyeshure bose bagenda bashashe ibibanza vyabo, vyarubahirijwe na cane cane ko bamwe batinya kurungikwa muhira iwabo abavyeyi bakaza bamaramara kubera batashoboye guha indero ikwiye abana.

Umuyobozi w'ishure yafashe ijambo imbere yuko abanyeshuri bataha arababwira ivyo bozab arafasha muhiranto canecane ko hari abana ngo bagarariza bakavuga yuko ata kindi kintu bakora, ariko hari udukorwa dutoduto bashobora kuba bokora.

Hatanzwe itegeko, y'uko, amashure, ahana imbibe; azoza aragabura, uburyo boza barakoramwo, mu kwigisha abana; mu gihe, ishure rimwe, rifise benshi, bazoca babatwara, mu rindi somero; hama, bakaca bavuze y'uko, bitabaryoheye.

Kw'isomero ry'i Mutaho basanze intebe zidakwiye mw'ishure, bakaba bavuga yuko bazitijije bagiye kuraba umupira w'amaguru, kubera umuyobozi w'ishure yari yabahaye ikibanza. Ariko bariko barazirondera ntazo bashoboye gutora.

Haribonekeje imigaga iri hejuru ku mashure agira gatatu igitega bakaba basaba abanyagihugu kuhakorera n'ingoga kugira ngo abanyeshure babo ntibashobore kugira ibibazo, ariko ubuyobozi akaba ari bwo bukwiye kubikora.

Ubu, imodoka, bazusubira ngo gusanga, mu mabarabara, ihagazeho, canke ihagaze nabi, bazoca bayitwara, ahajejwe kubwika, imodoka; kandi ngo, azotanga ihadabu, ry'amafaranga, ibihumbi amajana atanu, kugira ashobore, kuba yoyisubirana.

Kw'ishure rito yarya imusinzira barasaba gutera ivyatsi hagati mu kibuga, kubera ko hibonekeza inkungugu nyinshi igumi ja mu banyeshure, kandi hahora ivyo vyatsi ntibogeze babisubiriza mu gihe vyagiye birahera.

Abanyeshuri biga ku mutoyi barasaba leta ko yobazanira amatara ku masomero yabo kuberako hageze ku mugoroba canke y'imvura iguye ntibasubira kubona mu makaye canke ngo babona imbere, bakabavuga ko botuma na bo baterera.

Ishure mva makungu ry'ubujumbura rirasaba ko abavyeyi bozana abana bantaho nikora, ariko bamwe bamwe bakavuga ko boza bitwaje igipapuro c'umukuru w'imitumba yemeza ko uwo mwana ari nta wonikora.

Mugoroba wa gatanu hibonekeje abana basubira ku mashure na cane cane ko iyo minsi bahora babarekura isaha umunani bakavuga ko arumwarimu yabatumyeko kugira ngo basubiremo ivyirwa bazoba bafisemo ibibazo ku musi wa mbere no ku musi wa kabiri.

Imiduga itora abana kugira i batahane imaze imisi icerwa kuja kubatora ugasanga abana biriwe ku mashure barasaba abavyeyi ko bovugana na bo bahaye ivyo biraka kugira ngo abana babo bashobore gushika hakirikare.

Abanyeshure bakomeje kubahiriza aho babaciriye ho guhonyora mu gutaha kubera ko kenshi iyo bateye amashugwe canke ivyamwa basanga babihonyoyemwo. Ubu uye bikaba biteye igomwe kubera ko vyeze vyose.

Haribonekeje imodoka yinjiye mu rupangu irabomagura ibintu, ariko baravye basanga umushoferi yari yaborewe bakaba baciye bamutwara mu mpimba imodoka nayo bakaba barayifatishije basaba ko yogenda gukoresha ibikoresho rononye.

Hibonekeje urwaruka nrgubahutse kuja gukinira hagati mu kibuga r'ishure aho bashoboye kubaka ivyatsi bibagoye kugira bashobore gushariza amashure yabo baca baja kuhakinira agapira bakababahawe ibihano yuko buwazozana ivyatsi bakahasubiriza.

Barasaba ko ikibuga gisanzwe ata kinuna kimwe kiriko ku mashure yose ko boza kuja gutora imbuto z'amavoka kugira ngo bashobore kuzitera hariho n'imbuto z'i bilaya bahawe amashure yose kugira ngo batere mu mirima yabo.

Umuyaga waranzwe n'imvura ku musi wa gatanu warabomoye ibibambazi hamwe n'amadirisha ryo kw'ishureraikuru ry'imutoyi ubuye abana bakaba basabwa kuguma muhira imisi mikeya kugira bashobore kuhatunganya babisubizeho.

Aho abanyeshure baba mu buraro bahora bazinduka gufata ibitanda n'amamatera ubuye basanze ba basasiye, ndetse baranabaha n'amashuka hamwe n'ubureta bwo kuja bararyamako, kandi, ubu umwe wese azoza arirarana.

Mu gisagara ca bujumbura hakomeje kwibonekeza ibura ry'igitoro aho n'imiduga itwara abantu usanga bamwe bamwe bagenda bicaye barenze abandi bahagaze, ariko bagashima imana ko ata isanganya ariraba, kubera baba barenze.

Ku ishure ritoyi ry'I Mabayi basavye ko boza barasibura imifurege iri imbere y'amashure, kubera ko usanga iyo imvura iguye bamwe bamwe babura ukungene batambuka , amazi aca agenda akisuka mu mashure.

Hari umunyamahanga yafashwe mu gatondo afise urumogi n'ibindi bintu badashoboye gutahura ivyo arivyo ariko akaba yabinyegeje mu tuntu abantu basanzwe bitwaza mu masakoshi iyo bagiye gutembera.

Hibonekeje umuriro udasanzwe waturutse mw'ikambi rikuru ry'ubujumbura bakavuga ko bavuye ku muyaga nkuba abandi na bo bakavuga ko ari ivyo bahasutse umuntu, ariko aranywa itabi akororeraho agacanwa kaca agafatisha iyo kambi yose.

Imbuto z'amavoka zahawe abanyagihugu bi Muramvya ubuye zatanguye gutanga umusaruro kuberako iyo bavyamuye baja kubidandaza ibindi bakabishira mu mashirahamwe ku girango bashobore guhingura amavuta yo kuja kudandaza.

Hari hatanzwe itegeko ko ibiti vyose biri hagati mukibuga vy'amashure vyicirwa, ariko baca bavuga ko batobikuraho kuko navyo bisanzwe bisharije ayo mashure, ahubwo bakavuga ko borondera n'ibindi bagatera ahi hagati mukibuga.

Imvura yaguye ku mutumba wa Mabayi ivanze n'urubura, ntakintu nakimwe yishe, kubera ko barubatse ibibambazi bikingira amadirisha n'imiryango, ndetse n'ibihome ntakintu nakimwe ubu vyabaye, bakaba bashimira uwatanze ico ciyumviro.

Kuva aho imifurege y'inyuma y'ishure rya Mutoyi risiburiwe, ubu amazi aragenda neza, ndetse barubatse n'ukungene imicafu ishobora gusigara amazi akaba ariyo abandanya, n'ivyatsi n'amashugwe bateye bisa neza ntiworaba.

Ishamba riire iruhande y'amazu y'uburaro ku mutumba wa kabayi bakomeje kuvuga ko bowe bikura, kubera imibu n'izindi ndwara zica ziza zikahikika na canecane ko abahora batema iryo shamba ubuye batakibikora.

Amashengero arasabwa kwongereza ibibanza vyo kwihagarikamwo, nacane cane ko ubwo buzu bwa sugumwe usanga ari kamwe canke tubiri, abantu bakaba bajayo ari benshi, mugukinga indwara bavuga ko bozisanura ubundi.

abanyeshuri biga muri za kaminuza barasaba ko boza baraborohereza mu gihe babona ko umunyeshuri canke abayobozi batabona abarimu baza ku bigisha bakabwira hakiri kare kugira bagume muhira.

No musiku musi wa gatanu hatanzwe urutonde rw'amaekame y'igice ca nyuma c'umwaka wabibirina mirongo ibirina ya gatandatu hakaba hoazotangura umwaka wa mbere na canecane ko ari bo babari benshi abandi bakazoca bakurikira mu nyuma.

Haraboneka akarusho, mu vyigwa, ndetse no mu mibereho, ku banyeshure, ubu, biga baza barafungura ku mashure; kuko kare, bamwe barashobora kuza, bakaba bafise inzara, abandi nabo ngo, batashe, ntibaronke ico bafungura, ugasanga ntibariko bariga neza.

Imiryango ibiri ,basanze yaribwe batazi impamvu n'umwe kuberako n'abazamu ntakintu na kimwe bashoboye gushikiriza, ariko bakavuga ko bagumye babona abantu batembera ku mugoroba bazunguruka baraba, ariko ntibashobore kubegera ngo bababaze impamvu bari ngaho.

Imfashanyo z'intebe, amajana atanu, ni zo zahawe ishure ritoya, ry'i Mutumba; kugira ngo, abana boroherezwe, na cane cane ko, bahora biga, bicaye ku mabuye; abandi bakaza barakurakuranwa; umwigisha akavuga ko, vyamubangamira, kubera ko, yabona ko, abana biga baruha.

Uno munsi, abanyeshure bo mu ndaro, niho bashika kumashure yabo, bakaba bazindutse uno munsi gutora ivyo bararako n'ibindi bikoresho bibafasha muburaro, bamwe bamwe bakavuga ko bakuze ariko, ejo ishure rizobatunganiriza.

Amafaranga yatanzwe kugira ngo basubiremwo amashure bacu ya bagenda bazana ibivu abari vyo basa saho bakabavuga ko botanga umuco wiko ayo amafaranga iyo yagiye kugira ngo bashobore kuba botanga ibintu bizima.

Amashure yose arasaba kubaka ibigega vy'amazi kugira ngo baja barabikoresha mu gihe aya ndiyakamye bakaba bavuga ko umwe wese azozarazana amafaranga atarenge igihumbi kugira bashobore gugura ibikoresho vyo gushobora kubaka.

Haratanzwe itangazo yuko umunyeshure bazosubira gusanga mu buraro atari mu mashure bazoza baramukura mu manota yo mu mashure Kandi bagaca bamwirukana mukiringo c'indwi imwe akaza azanye n'umuvyeyi kugira avuge impanvu yacinvye.

Ku musi wejo abanyeshuri ntibashoboye kwiga, kubera basanze amagufuri ari ku miryango ivyo bikaba vyashikirijwe n'umwntu yahubatse avuga ko bamaze imyaka itanu bataramuriha amafaranga yiwe bobanza bakamutunganiriza.

Abanyeshuri basabwe ko ababishaka boza barahura ku misi itatu mu ndwi mu gihe bagiye mu karuhuko kugira ngo barondere ivyo bokorera hamwe na canecane mu vyo kwiteza imbere kugira ngo ntibagume baja mu marigara.

Imirima yama shure ngo abana nibo bayikoramwo mu cigwa cayo co kurima, ariko iyo vyeze ntibamenya iyo vyaciye, ha kubigurisha kugira ngo amafaranga aze gusahiriza ibintu vyononekaye ngo abarimu nibo baca bavyitwarira.

Ku muhingamo, w'umunsi wa gatanu, harakoranye, abanyeshure bose, basoza umwaka wa gatandatu, kugira ngo bavuganire hamwe, ukungene, bazoheza ico kiringo; bakaba bavuze ko, umwaka bawushima, ariko, ivyo baguma, babahindurira, atarivyo bashimye.

Amashure amwe amwe, aribonekeza ko, ashaje, na cane cane ko, ibibambazi vy'inyuma, vyakuweho irangi n'imvura; ariko, benshi bakavuga ko, batanga amafaranga, ariko, batazi iyo aherera, yo kuza arasanura, ayo mashure.

Harafashwe ingingo, yuko abanyeshure bane bane bazoza bararana mu cumba, aho bahora baba ari munani, umwe wese akaba yisangije igitanda n'imatera, hamwe n'ishuka, kandi ivyo vyose vyatanzwe n'ishure, bakaba babahaye imeza n'intebe.

Abanyeshure bagiye bariga ku mashure mato mato y'ibubanza baragiye hamwe kugira ngo bashobore kwegeranya uburyo basubirize ibikoresho biri ko birononekara na canecane gusiga hasi n'izindi ntebe zononekaye.

Mu mashure afise uburaro hari atanzwe itangazo ko umuntu bazosubira gusanga ata shashe bazogenda batwaye i matera yiwe akaca amenya aho aryamba baciye baza barabikurikiza ubuye, maze n'amashuku usanga ameshe.

Habaye ikarashishi ry'abanyagihugu, baba ku mitumba itandukanye, baza bavuga ko hari ivyo bakeneye bitariko biroroherezwa n'abo batoye. Ariko bakavuga ko batabumviriza, na cane cane ko na bo bashobora guterera igihugu.

Nyuma y'imigumuko yaranze abanyeshuri baba bahungu n'abakobwa umuyobozi yaciye atunganya inama ubwonyene akaba yaciye ahana bagize mwiyo migumuko akaba yababwiye yuko uwuzosubir azoca arungikwa muhira.

ku munsi wa gatanu haribonekeje insanganya aho imodoka yatangira agenda igwa mu kibambazi cariko cigiramwo abanyeshure, nta numwe yakomeretse ariko uwari ayitwaye yarababaye cane, uno munsi yaciye aza arahubaka ubu hasa neza cane.

Amasomiro asanzwe araza abanyeshure aravuga ko abanyeshure bamwe bamwe bidoga, kubera ko bataronka aho baryama bakarenda kuja gusembera ibibanza ugaca usanga baraye nabi ntibashoboye kuba bovyuka kwiga neza.

Mu kanyosha kwibara baragindwi haje irindi ishure rishasha rifasha abanyeshure vyananiye kubandanya amashure, ariko bakaba bakira abashitse kuva mu mwaka w'icenda bakazoca babigisha imyuga.

Ingingo ya leta yo gushira amazi ku mabombo yose ari mu gisagara ca Bujumbura na cane cane ay'abanyeshure ,barabishima k'ubu ingwara zagabanutse kandi ko bashobora no gukoropa amashure yabo bimeze neza ,bakaba babishima.

Ingorane z'imodoka zitwara abantu zikomeje kwibonekeza aho n'abasuma baca bikikamkiza kugira ngo bashobore kwiba abanyagihugu, basaba abajeje umutekano kuzabarabira aba neza kugirango ntihagire abahakumerekera.

Abanyeshuri misiri yose imbere yo gutangura imirimobgutangura kwiga canke kwigisha batigerezwa gutonda imbere y'ibendera bakaduza ibendera gigihugu c'uburundi imbere gukora igikuwa na kinwe cose bose bakaruririmba bajegururirimba ni ho abacababona gutangura imirimo y'aba emisiri yose.

Ibibambazi vyabomoye n’imvura hamwe ń’umuyaga ku mashire matoya y’imusinzira vyarashoboye kwubakwa na cane cane kouburyo bwatanzwe abanyeshure ńabigisha bitanze baratiner bakaba babishima.

Imashini nyabwonko zabo banyeshure bo kw'ishure Rabiro basanze abarimu bamwe baca bazifashisha mukuja kubuhinga bwa none batariko bariga kugira ngo bashobore gusahiriza ubwenge bwabo ariko bakavuga ko bokurikirana ivyo abarimu baba bariko barabigisha hanyuma nabo bagatunganya ivyabo munyuma.

Hishira hamwe twiteze imbere ryarakoranije abanyagihugu bose ba banyeshure canke abavyeyi bifuza gukora ibirato kugira ngo babere, kuko bikorwa umwe wese akaba yarisha amafaranga agera kubihumpa imirongo itanu kugira ngo ashobore kubikurikirana.

Haratanzwe itegeko ryo gusiga hasimu hagati mu kibuga canke gutera aho ivyatsi ahantu hose kugira ngo bigabanye inkungugu n'umwanda benshi ububariko barasozera ivyo bikorwa, ariko bakavuga ko vyabatwaye amafaranga menshi cane.

Ku musi wa gatandatu ni ho yibonekeje abantu bakore ibikorwa rusange mukuru w'igisagara ca bujumbura akaba yarifatanije na bo kugira ngo bashobore kubaka ibibanza nko bikoreshwa mu kwigiramwo kw'abanyeshure.

Ibikorwa vya nyuma biri ko birarangira mu gusanura amashure yisumbuyey'imuyinga ubuye hasigaye ko bashiramwo amatara n'amazi, kubera ko amazi ari yo bazoze barakoresha mu gukoropa hamwe no kuja kwoza ubuza bwa siugumwe.

Abakanishi b'amatara, barashima ingingo y'ishure, yazanye ibikoresho kugira ngo bashobore kuba bo vyigira ku mashure bigako, ubu ngo iyo batashe bararonka ibiraka, kugira bisahirize mu kurondera ico batunga hamwe n'imiryango.

Abanyeshuri bagendana ubumuga barasaba ko bokubakirwa ibibanza vyo gucamwo mu gihe bagiye kwigira mu mashuri ayo hejuru, kubera ingazi zihari ngo nindende bakaba bavugako n'ababafasha kubaterura bazabarabagora, kubera sikokazi kabo.

Ku mazone, na cane cane, yo mu gisagara ca Bujumbura, ntariko arorohereza, abanyagihugu, mu kubaronsa uburangamuntu; bamwe bamwe, bakavuga ko, iyo bariko baragenda, abapolisi bakabahagarika, babaca amande menshi, kubera ko, atabwo baba bafise.

Ku musi wejo niho hazoba ihiganwa , ry'abanyeshure barusha abandi gukora ibiharuro. Bamwe bamwe bakavuga ko batoye abatabishoboye , abandi nabo bakavuga ko bobareka bakagerageza kuko abaribo bazi ubwenge bwabo aho bugera.

I Mugano, abanyagihugu bariyungunganije, barashira hamwe amafaranga, barubaka inzu z'uburaro. Ariko gushika izi saha, kuberako ari mumitumba, ntibararonka ukungene bakwegesha amazi ngo ahashike. Bikaba bimaze imyaka ibiri, ntamuntu n'umwe barashobora kwakira.

Ivyuma nyabwonko bigera ku majana atanu, nivyo vyahawe amashure ya ruguru ku mitumba , bamwe bamwe bakabasaba ko bobaha amatara kugira ngo bayakwegeshe bayashire iwabo baze bariga babone ukungene bigenda.

Amashirahamwe atanga amatara, arasaba k'abantu bafise imitahe bozana bagashiramwo, kugira ngo abanyagihugu bakomeze kworoherezwa. Kuko bo, bonyene ntibagishoboye gutanga umuyagankuba ahantu hose.

Hatunganijwe ikiganiro gihuza abanyagihugu n'abanyeshure kugira ngo bavugane ingingo zizoranga umwaka na canecane uko bokwitwara mu banyeshure hamwe no mu bavyeyi bikaba vyarangiye bashitse igikumu hagati y'amasezerano yabo.

Ibikorwa vyanyuma biriko birarangira vyo gushariza i ntara ya Gitega na cane cane aho bakorera mugutera ivyatsi no gusasa amabuye aho baca. Bakaba babishima kubera ko n'imodoka zija kuhahagarara ubu zizoza ziratangishwa amahera make make.

Abasirikare batoya barasabwa kuza bariga ubundi buzaibwoza burabasahiriza na canecane ko impuzu bambara ziva hanze ububoza barazikorera bamwe no mu basirikare bakuru barafatanije na bo kugira ngo bashobore kwiga ico cirwa co gushona.

Barasabwa gusasa, amakaburimbo, canke gutera ivyatsi, mu kibuga, abantu bose, bafise ibibuga bininiya, vyo gukinirawo, canke vy'amashure; iyo ni ingingo, yafashwe na leta, na can cane, yo gusukura, igisagara ca Bujumbura.

Bari barasavyeko abagabo n'abagore bo batandukanyiriza ubuzu bwa sugumwe bwokujamwo ubuhunye bikaba vyakozwe n'abana b'abahungu bakazoza baraja mu z'abagabo, ariko abavyeyi ntibabikunda kuberako bavugako bohava bakurayo ingwara zindi.

Imiringoti ica hejuru y'amazi ikomeje ko ihibara mu mazu ageretse kuberako baguma babomora canecaneko mw'ijoru z'awumva amazi asesetse ku baryamye bakaba basaba ko bobatunganiriza, kubera birabatera ingorani.

Uwahawe ikiraka co kubaka ishengero rikuru ry,uburundi yarahawe agashimwe kubera ibikorwa vyiza yerekanye ko ivyo yabemereye arivyo yabahaye bakaba baciye bamuha agashimwe k,imodoka n,amafaranga yacitse kukubaka baciye bayamuha

Ku musi wa gatantu harabaye inama abanyeshuri baserukira abandi barakoranye baratumako umuyobozi kugira ngo ashobore kubabwira ingene batunganije uwu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatandatu baravuze ko barihishwa n'amafaranga menshi, ariko bagiye kubatunganiriza.

Munara y'amakamba nta canecane ku biro vya komine makamba baridoga abanyagihugu ko batoroherezwa nt'abajejwe ibikorwa vyaho, kubera ko nkiyo ugiye gutora ikintu canke ugiye gusaba bakubwira ngo ukarindira, ariko bakaguma mu bikorwa vyabo.

Bara ca bujumbura kiraterakamu abanyagihugu ko bozabaraca imifurege imbere yoamazu yabo kugira ngo ashobore kuba yitwara amazi ntagume yirese ivyo ngo bikaba bitera malariya canke izindi ngwara zifatira mu mwanda mukuru.

Abakaninshi b'ivyumah no musi bigishijwe kungene bakora amabombo y'amazi, naho acitse ukungene baca babikora bakaba bigishijwe kuyatwara mu yindi mitumba na canecane ko haba hoariko hakora imiringoti.

Ibikorwa vyanyuma biriko biraherahezwa ku mashure ageretse yo mu ntara y'amakamba hakaba hasigaje kuja kwa amagufuri hamwe n'amadirisha basigaje gushiramwo iboiyo bakabashaba izindi ntererano abo bishobora ko boza barabafasha.

Bakomeje guhimiriza abantu bose bafise amazu meza ko boza bararondera n'ibibanza vyo guteramwo ivyatsi n'amashurwe, kugira ngo bashobore no kuja barahakotesha kubakoresha imanza n'ibindi bintu.

Abaka ninshi b'ivyuma vyo kubaka bayiga kw'ishure ritoya ryamusinzira barahawe ikibanza c'ukuza barakora ivyo vyuma ha maishure rikazoca ari bidandaza na bo bakaza bararonka amafaranga ashobora kufashisha uburyo bwabo bwo kubaho.

Ku bitaro vy'umwami Karori haribonekeza isuku rirenze, na cane cane ko ibibiga vyaho babiteyemwo amashurwe ndetse n'ivyatsi aho abantu bashobora gufatira akayaga. Bakaba bavuga ko ivyoye bari babiheruka mu myaka itanu iheze.

Ibikorwa vyanyuma biriko biraherahezwa mu mafaranga yegeranijwe n'abanyagihugu be mu c' ibitoki kugira ngo bubake amazu y'uburaro azozarasahiriza mu migambi ya leta, bakaba bashimako na bo ubu batanguye kubona akoyokwe.

Ibitaro bishasha vy'igenga barabishima abantu bo mu micungararo, ndetse no mu bihugu bitandukanye, kubera ko baza kuhipimishiriza ingwara bahora baja kwivuriza hanze y'ibihugu aha mu burundi hakaba ha babera hafi.

Abakanishi, bahawe ibibanza, vyo gukoreramwo, barasaba ko, boshiraho ukungene bakora, na cane cane, ko batoza baraja gukora, bose; hariho abategerezwa, kuguma bakira, abaje kubasaba ubufasha; bakaba, uno munsi, hasigayeho babiri gusa.

Intebe zatanzwe zishimwa n'abanyeshuri hamwe n'abarimu ndese n'abayobozi bakaba bavuga ko babakoreye inutanga akarorero na handi, kuko kwicara umunyeshuri ari unwumwe bituma yiga neza ataz arasama aravugana na bo ku ruhande.

Abanyeshure bo mu mashure ya kaminuza baridoga cane ko batabwirwa iko umwarimu aza canke ntaze ukaca usanga ntibariko baratonda neza abandi na bo bakonona amafaranga yabo baza ku mashure, kandi umwarimu ataza.

I Makamba n'i Mtumba, bamwe bamwe, bavuga ko, barabaniyeko, kubera, inzu y'akarorero ihari, ariyo basanze, n'abandi bubatse; bakaba bavuga ko, n'abandi, boza barabarabirako, kugira ngo bashobore gushariza, igihugu c'Uburundi.

Abanyagihugu barasabwa kugira uburima bwo mu nzu kugira ngo bashobore kuza baratera ibintu vy'imboga, ariko bakavuga ko bafise ibibanza bitoya rabo bace babereka uburyo bw'iushasha bwo gutera imboga mu mizingi.

Bitaro bikuru vy'imakamba birasaba ubuyobozi ko bwo borohereza mu kubashirira amazi mu bibanza vyo hejuru, kubera abarwariye hejuru baza baraja kuvoma hasi bakaba basaba bajeje kubitunganya ko boborohereza.

Barashimira cane indongozi zafashe n'ingoga ingingo yo gusukura ubuzu bwa si gumwe bujamwo abagabo, kubera ko umwe ajayo uwundi agasubirayo ntibasukeyo amazi bararondeye imiti yotuma biyumvira ku gushirayo ayo amazi iyo bavuyeyo.

Amabombo yubatswe ku mashure no ku mavuriro, ariko gushikiza isaha ngo nta mazi bararonka ivyo bikaba bituma haboneka isuku rike na canecane mu buzu bwa sugumwe canke gukaraba bakaba basaba ababijeje ko boza bakayashiramwo.

Abakanisha y'ibizuma barahuriye hamwe kugira ngo bagira ishira hamwe ryo kwiteza imbere ubuye bamwe bamwe bakaba bavuga ko bibongura, kuko iyo baronse ibiraka bagabura bose abadi na bo bakaba baza bararonka ivyo bakora.

Hararunganijwe, ivyigwa, vyo kwiga gucapa, na cane cane, abantu bumva ko bafise iyo ngabire; bakaba, bahereye ku mashure mato mato, n'ayisumbuye; hari rero, abahawe ikiraka, co kuza baragenda, kuhigisha; bakavuga ko, citabirwa n'abantu benshi.

Haguma hibonekeza imirongo y'abanyagihugu baje gusaba ubukaranga muntu hamwe n'ibitabo vy'inzira, ariko bakaguma babwirwa ko ububatariko barabitanga, kubera hebwereje amatora bakaba bavuga ko bazoza barafatwa, ariko ata co bazobagira, kubera ko babozoba bafise udupapura.

Abanyeshure biga kumashure ya Kiliziya Katolika mu Burundi, bagiye baratora umwumwe, kugira ngo habe umwe agenda kubaserukira mw'ihwaniro rizobera i Gitega ku Mushasha, ry'ukungene hokwigwa ingene haba ibikorwa bishasha.

Amashure yigenga ya kaminuza akomeje kwerekana uburyo bwiza bigishamwo abanyeshure, kuko babazanira ibikoresho bituma bungura ubumenyi na canecane ivyo bababonye mw'ishure bakaca baronka n'umwanya wo kuja kubiraba mwizoye.

Ihuriro, ryahuza abaserukira abandi, mu ma komine, nta n'umwe, yashoboye kuryitaba; kubera ko, bavuga, batabahaye, amafaranga, yo gushobora kuhaza; kuko bavuga ngo, iyo bayakuye mu yabo, batayasubizwa; bamwe bamwe, baca bayacisha, kuw'inyuma.

Agacerere kadasanzwe ku mashure makuru makuru y'imutoyi ni ko kaharangwa, kubera ko umuyobozi yavuze uba abanyeshure bazosubira gutera imigumuko azoca abirukanisha, kandi ntahandi hantu mu burundi bazosubira ngo kuronka aho biga.

Abanyeshuri batandatu ni bo birukanye kw'ishuri ritora ry'imusinzira, kubera ko bagararije umwarimu ivyo yar abatumye gukora, ariko bo bakavuga ko adashobora kubaka uburenganzira bwabo ivyo na vyo yovyikorera canke akabituma uwundi muntu.

Amafaranga yatanzwe yarashoboye kubaka ishure nshingiro ry'igitega ry'abana bamugaye, ariko bakavuga ko bazokwakira n'abandi kugira ngo biyumve ko batari bonyene na canecane ko baba bafashanya vyinshi.

Mu burundi hari ibitaro bimwe na we nyene biri ruguru i karusi bishobora kwakira abantu barwaye imitima kugira bababage, ariko nta muganga ashobora kubaga n'umwe barashobora kubona ko yoja kubikora bakaba bashabubufasha.

Ku musi wa gatanu hari abaye inama y'abaserukira abandi ku mashure makuru makuru y'ubujumbura kugira ngo barabe indinganizo nshasha umukuru w'igihugu yabahaye kugira ngo bashobore kurungika abana hanze kwigayo.

Uwahawe ikiraka co kubazamameza y'abarimu bazo barabika mutuntu yatanze ivyo batamusavye bakaba bamusaba ko bezagatora ibikoresho vyiwe kugira ngo abisubiza canke asubize amahera amwamwe, kuko bidakwiranye ni vyo bavuganye.

Ibitaro vy’abasirikare mu Kamenge vyarahawe agashimwe k'isuku rirenze bababafise na cane cane aho abarwayi bababari no hanze yaho usange hategumwe barahateye ibiti na cane cane ko ibidukikije bavyitayeho.

Uno musi amatora y'umukuru w'igihugu ni ho yatangura, ariko hibonekeje ibintu bidatomoye neza, kubera ko basanze ubusandugu burimwo amanuta batazi ukungene yagiyemwo, ariko bamwe bakavuga ko hariho bazindutse gutora.

Ikigo c'ubuhinga kubanyeshure bigenga cuguruwe gishasha aho abanyeshure mvamakungu baza kuhiyandikisha bakaba bamaze kwandikisha abashika amajana atandatu n'abandi igihumbi basanzwe bavuka aha m'uburundi.

Abanyeshuri barasaba ibigura vyirabura, kubera, ubu ivyo bazanye badashobora kubona, kuko vyera akabavuga ko nk'umuntu abayicaye inyuma adashobora kubona imbere ubwo buhinga ni bwiza, ariko ni ubwo guha abana begeranye cane.

Inyabwonko mirongo itanu nti zo zahawe abanyeshure babaye aba mbere mu kwiruka abandi mu gucapa abandi mu biharuro, bakabavuga ko ayo mahegano yakomeza gutunganywa kuberako bamwe bamwe baharonkera koyoko.

Uno munsi niho hatanguye iyandikiswha ry'abantu bashaka kuja guhiganwa kunonora imitsi mu makungu ariko uko bagiye baraza si uko biyandikishije basanze bamwe badakwije ivy’angobwa kuko bategerezwa kuba bafise urupapuro rwemeza ko basanzwe bakora uwo mwuga.

Amafaranga yatanzwe ibumbi amajana atatu ku rugo na canecane ku mazu yegereye amabarabara hamwe n'abapangishij ayo mazu ubuyo barashoboye kubaka neza amabarabara bakaba bana rasize barasukamwo ivu.

Ibitaro vy'umwami Karori bazoza barakira abana ba ntahonikora hamwe n'abapfakazi. Ico basabwa, ni ukuzogenda ku mukuru w'umutumba akemeza, hamwe n'abantu batatu, ko ivyo ari vyo, batariko barabesha.

Uno munsi, umukino watunganijwe n'abanyeshure, kugira ngo, bahiganwe, ukungene, barushanya ubwenge; waranzwe, n'akanyamuneza kenshi, kubera ko, bamwe bamwe, berekanye umwe wese, ubuhinga yazanye; ariko, uwatsinze akaba ari Ndayishimiye ivete.

Imvukira zakomine rya nsoro zaragiye hamwe kugira ngo bakorere hamwe na canecane muguteza imbere iyoko mine baciye bubaka ibitaro ubuye bifasha abana bantawonikora n'abandi bavyeyi bageze mu zabukuru.

I Gitega hakomeje kwibonekeza ubusuma, bw'abantu bibisha ingendeshwa, na cane cane ko iyo muhuye baguhenda, bakakubwira ngo bagomba bakujane kukwereka uko bashobora kwinjiza amafaranga bitagoye, abanyagihugu benshi bakaba bamaze kubigwamwo.

Abakanishi bimiduga namatara baroroherezwa cane ubu mu gihe bafashe barashinga ishiramwe kugira bashobore kuba boza barakorera hamwe rero ubu Abantu barabizera kubera bavuga ko ibintu vyabo ntibishobora kwononekara.

Abanyeshure biga muza Kaminuza, bakomeje gushima ingingo bahawe ibibanza vyo kwigiramwo, na cane cane ko ubu, iyo bashatse kuja hamwe biborohera, hariho ibibanza baca bajamwo bakitunganya.

Abanyeshure biga mu mashuri yisumbuye biga ku mu goroba barashimira ingingo ya reta yabahaye ibibanza vyo kwigiramwo birimwo amatara akwiye ubuye ngo barashobora kubona iyo bariko barandika canke kukibaho bakobona nibiriho.

Abanyeshuri baratangaza ko uburyo bwatanzwe bwogusiga ibibambazi butakurikijwe bagasiga amabara atariyo ayandi bakavuga ko biriko biravugangagurika bakaba Basaba abahawe ubwo buryo kuza gusubiramwo.

Imivo yagiye rashibwe hagati y'amabarabara ikomeje kwiha inkumbi, kubera ata ho kujabukira ahahari abana batoya canke abantu bafise ikibazo mu maguru bagaca basanga baguye mw'iyo mivo bakaba basaba ko babubakira aho bashobora kwifashisha mu kujabuka.

Amashure y'uburaro y'i Gitega, aridoga cane ko ubu baronswa indya nkeya, Leta nayo ikabashira abanyeshure benshi, bigaca bibananira kubagaburira ndetse, n'ibindi bikoresho biba bikenewe ntibaronke ukungene babibaha, bagasaba ko bobagabaniriza ivyo babaha.

Mashiininyabwonko zarunkejwe amashure yisumbuye amwamwe yiga ivyo ubuhinga hamwe basanze yarapfuye ayandi ngo ntakora bakabavuga bati gute bashobora kuzana ibintu vyapfuye, kandi babasanzwe babizi.

No musi ku mashure aciye ubwenge kurusha yandi ni ho batanze impamya bushobozi bakaba bazitanze bisunze uko abanyeshure bagiye barakurikirana bakavuga ko babishima cane kuberako abanyagihugu bateye imbere.